Havarembi vemashangano eutano pashi reshe kushanda ngesimba kuti muntu veshe pashireshe ahanire zveutano. Azwe nokufundiswa kuti zvitenda zvakasiyana-siyana, zvinorapwa sei zvino dzivirirwa sei.

Mutombo mukuru mundau yeshe inogare vanthu imvura yakachena Vanthu vanofanirwa kumwa mvura yakachena, ndokuti zvitenda zvinonyanya kuhamba mumvura yakasviba, zvisabata vanthu mundawu dzevanogara.

Vanoshanda muzvibhedhlera vantuwo vanototyawo kutapurirwa zvitenda saka kana kwaite zvitenda voende kobetsere vantu vanenga vabatwe ngezvitenda vanodhloke miri yavo yeshe nemuromo vanovhara kuitira kuti vasatapurirwe zvitenda zvakasiyana siyana.

Zvitenda zvimweni zvinoda kuti vantu vadzivirirwe nekubaiwa naiti kune zvimwenizve dzinoda kuti vantu vadzivirire zvitenda yekugonka zvivhare miro zveshe nemuromo kuita matenda aya ano hamba mumhepo.

Anamai vanokurudzirwa kuti vandobairise vana kuite kuti vana vasatapukirwa ngezvirwere zvinouraya zvitandatu zviya. Izvi zvinoitwe ngekuti vana vaende kobairwa majekiseni avo matandatu.

Vana mai vanonyanya kukurudzirwa kunyanya vane vana vadoko kuti vasaremba kuyenda nevana kuzvibhedhlera kuti vayende kohloyiwa nekubayiwa majekiseni avo avanofanirwa kubayiwa veikura kuti vasabatwa ngezvitenda.

Kana tazotenda kuti kune nhenda yakati mazuva ano, tisakorera kuenda kuzvibhedhlera kana kwetinenge tadaidzwa neveutano, koodzoirirwa nokubairwa kana nokupuwe mapilizi kana kubhuyirwe zvokuita kuti ndenda isapararira.

Vanhu vano fanirwe ku ndxoka zviro zvinoite kuti vasa tapurira vandani zvirwere zvirwere zvaka fanana nge zvino tapurirwana mu mhepo kubudikidza ngeku reketa ne muntu kana zvirwere zvino budikidza ngeku chinga midzana zvirwerezvo zvinode kunyase kubai ngwarira kwemene kuti zvisa tapurirwana.

Vana veikura pane mitombo yavanodonhedzerwa kuzvibhedhleya. Inoita kuti vasabatwa ngezvitenda zvitanhatu zviya zvinouraya. Chitenda chemhetamakumbo nechitenda chebiripiri zvitenda zvinoda kudzivirirwa kuti zvisabate vana veikura.

Kune zvitenda zvanesa zvinotapuriranwa kibudikidza ngekusangana nemuntu pabonde musina mabutiro. Chitenda chakadai ngecheshuramatongo chapedza vantu vakawanda. Ngatishandise zvinodiwa tisapararire chirwere kuvantu.

Kune zvitenda zvakadai nemhezi kana mapundu zvinokona kutapurirwana nekudanana nemuntu Kana kuchingamidzana ngatiishandise mitombo yakakodzera yatinenge tapuwa kuzvibhedhlera.

Ngatiedze kudzivirire zvitenda zviyana zvinoparadzirwa ngemhepo kubatane nyara ngatiende kunobairwa majekiseni anodiwa kuti chitenda chisapararira kana kutibata .

Ngatipurutane maningi petinonga taenda kuzvibhedhlera ngekuti pane zvitenda zvimweni zvinokona kupararira kubudikidza ngekuata nemunhu kana kubudikidza ngekubatane nyara kana kufemerana mweya.

Ikodzero yemuntu weshe munyika muno kuti ahanire zveutano akone kurapiwa zvisingamudhuriri zvakanyoreka idanho ratorwa ngehurumende nemabazi akazvimiririra kuti zviitike munyika.

Ikodzero yemwana weshe nemunhu weshe nendau yeshe munyika kuti vahanire zveutano. Utano hwakati pikiti. Mvura yakachena inodiwa mundau kuti ndau isabatwa ngezvitenda zvakasiyana siyana.

Munhu weshe, unofanirwe kuhanire ruzivo maererano ngezveutano kuite kuti munhu weshe aziye chitenda chiriyo mazuwaano, nekuti chinodziirirwa ngei kuite kuti vanhu vasaparara ngezvirwere.

Zvakanaka yaambo zvoitwanehurumende nemasangano akaremerera varikuona kuti ndau yega yega yaite mvura yakachena zvodetsera kuti zvitenda zvinopararira ngemvura yakasvipa zvisapinde mundau dzakawanda.

Munthu weshe, murombo, mupfumi, mukadzi, muisa, mwana mudoodori, une kodzero yekuwane mvura yakachena, ngekuti utano, imvura.

Ishuwiro yepashi rese ,kuti munhu weshe wepasi rese awane mukana wezvehutano, awane kurapwa kwakakwana, peyishandiswe mishonga yakafanana yechimanje manje kumunhu weshe.

Vantu mazuva ano kubudikidza ngebazi rezveutano vakuziya zvitenda zvinokone kuvabata. Kana zvitenda zvinokone kunesa munyama dzavo, vanofanirwe kuziyazve kuti zvinodzivirirwa sei.

Kana kune chirwere chapararira nendau yeshe munhu weshe unokurudzirwa kupfeke zvinoite kuti asaparadzire chirwere. Kuvhare muromo nekuvhare mwiri weshe. Muntu auparadziri chirwere kune antani.

Madzimai vanofanirwa ku hanira zveutano veiramba veienda kwavanodedzwa ndiana mukoti, ngevezveutano veironzerwa kuti vanochengetedza sei utano hwavo.

Mukuona kuti apana ndau yasarira panyaya yezveutano , hurumende irikuisa michini yakasiyana siyana muzvibhedhlera zvayo zviri mundau dzakataraukana .Izvi zvinoita kuti muntu weshe akwanise kuhanire utano.

Ngatidzidzise vana vedu kuti kana vashandise zvimbuzi vanofanirwe kugeze nyara vasati varya vanofanike kugeze nyara ngemvura inorumba vana vasatambise mvura ngekuti utano hunokosha.

Munhu weshe zvakwe munyika, ikodzero yakwe yekuti aziye nekuona nezveutano kana arwara akwanise kurapiwa nekupuwe mitombo inoenderana nechitenda chakwe. Izvi zvinodetsera kuti tiite nyika inevanhu vakagwinya.

Avarembi vemasangano eutano kuhamba veironzere vantu kuti umwe naumwe akone kuone mukana kana kuhanira zveutano mundau mwavo.

Kune masangano epasi reshe, anoshanda zvakasimba kuti muntu weshe pashi reshe ahanire nyaya dzehutano, vawaniswe pekurapwa kana mishonga yakakwana muzvibhedhleya mwavo.

Pashi reshe hurumende dzakasiyana siyana nemapako akazviemerera vanoshanda zvakasimba kuti zvitenda zvisapararira pashi reshe kunyanya zvitenda zvinokonzerwa nehutachiona hwevhairasi.

Zvakanaka izvozvo kuti munhu weshe nendau yeshe iwaniswe mvura yakachena. Zvinoite kuti zvitenda zvinopararira kubudikidza ngetsvina zvisaonekwa mundau zhinji dzenyika yedu.

Ngendaya yekuti ikodzero yemuntu weshe kuhanire zveutano vezveutano vohamba muzvikora, vupuraimari zvesekondari veifundise vana nevarairidzi vavo ngezveutano.

Eya muntu weshe une kodzero yekuhanira nyaya dzezveutano kana mitombo kana arwara kuite vanhu vasarashikirwa ngeupenyu hwavo kubudikidza ngezvitenda zvinokone kurapika.

Munhu weshe munyika ,unekodzero yekuti azwe kanakuwana zvehutano pasina kudhurirwa kana pasina kuneseka kuti azviwone. Zvipatara zvizhinji zvovakwa kuitire izvi.

Mvura inodiwa mundau dzeshe kuite kuti vantu vasa batwa ngezvi tenda zvakadai ngema nyoka ikodzero ye muntu weshe munyika kuti awane mvura yakachena inoita kuti zvitenda zvisa pararira.

Vanodhumane masoro pashi reshe kuti munhu weshe pashi penyika akone kuona utano hwakanaka hunohanirika kuti vantu vasarwara kuzvitenda zvakasiyana-siyana.

Mvura mutombo. Muntu weshe unekodzero yekuone mvura yakachena ngekuti kana vantu vakawane mvura yakachena zvitenda zvinoite zvishomani mundau yavo. Vantu ngavapuwe mvura yakachena.

Vantu vanofanira kuramba veibhuyirwa ngezvinokonzera kuti ndxondo dzipote dzeirashika kunyanya vana vakomana vechidoko mazuvano, kuti vasiyane nezvinoite kuti ndxondo dzavo dzirashike.

Vantu vanorware ndxondo vanoda kudetserwa kuti dangani ndxondo dzavo dzingapetuke pandau tisavaramba kana kutadze kuvabatsira ngekuti vakarashike ndxondo.

Ndxondo dzemuntu dzinofanirwe kuramba dzakati hwee, dzisina chitenda chinoshaisha. Ngatirambe teiyende kumadhokodheya kana kune zveutano nevana, nevasharuka vati kurei. Vanode kuramba veiningirwa ndxondo dzavo kuti dzichakanaka ere.

Ngatirambe takaningira hama dzedu dzatinogara nadzo teiona kuti zvavanoita ngonxo dzinenge dzichakanaka ere taona zvadaro ngatirumbe nawo kuzvibhedhlera vantu vareketwe Navo pfungwa dzeipetuke.

Vantu vanoda kuramba veiningira zvetinyambo gara kudai mumbatso mwedu ndxondo dzichakakwana ere ndokuti tone kugarisana zvakanaka. Vaone ndxondo dzeumweni vako dzatiza rumbai naye kuzvibhedhlera iriyo ndau inobetserwa vantu vakadaro.

Kune zvibhedhlera kana kuti ndau dzakaakwa nehurumende kubudikidza ngemushandira pamwe kwrmasangano epasi reshe anoona ngezveutano apana chaunotama pamhatso idzi kana kuti kuzvibhedhlera izvi zveshe zvinoitwa zveshe zvirimwo.

Vantu vanofanirwe kuramba veironzerwa ngendaa yechitenda chendxondo, kuti chinoonekwa sei kuti muntu warashike ndxondo nekuti unodetserwa sei ngevanokono kudetsere kuti ndxondo dzipetuke pandau.

Tisavareerera vantu vanorwara ngendxondo. Vantu vanodawo kutodetserwa. Dzimweni ndxondo dzinopetuka kana muntu akadetserwa, kana kubhuiwa naye makhanzelingi senda, zvinokone kupetuka mbichana mbichana ndxondo dzakwe.

Kona reshe rawabuda pane chibhedhlera. Vantu havachaneseki mazuva ano, nekuti zvibhedhleya zvapadhuze hutenda hwainyanya kunesa munharaunda dzakasiyana-siyana hwadzakira. Ngekuti vantu vodzidziswa ngezveutano nguva ngenguva.

Muzvibhedhleya zvinoonekwe Munda dzakasiyana siyana munyika mwedu vanoshandemwo vanopfeke zvinoite kuti vasatapurirwe zvitenda ngevanhu vavanenga veihloya vantu vanondopfeka zvakanaka mumaoko nemumiro.

Mazuwa ano vana havachanyanyi kubatwa ngezvitenda zvaibate vana kudhaya zvaiite kuti vana vakone kutamika vachakatsonga, ngekuti zvibhehleya zvapeshe peshe ,anamai voenda nevana kohloyiwa nguwa nenguwa

Nyaya dzezvirwere zvinongonyuka mundaraunda dzashomani maningi ngekuti mundaraunda zhinji mwane zvipatara kana kuti makiriniki anova vashandi vanopota veihamba veifundise vantu ngezveutano.

Waguma pachibhedhleya, chekuxaya vanokutora kuona kuti mwiri wako unopisha zvakadini kana kutonhora zvakadini. Kune zvimichini zvevanoshandisa zviriyo zvinopano. Pachibhedhlera peshe-peshe, zviriyo zvimichinizvo.

Muzvibhehlera zvikuru nezvidoko mune vantu vanoshandemwo vanoziye mushando wavo vane nguwa yavanombodhibana vomboporodzane ndxondo ngendaa yezvirwere zviriyo kuti zvorapwa sei nekudetsere vantu kuti vovadetsera kanjani.

Zvibhedhlera zvawanda mazuvano. Kufa ngechitenda kwaakuda. Taite nhenda tisagara nayo mumbatso, ngatiende pachibhedhlera chinonga chiri padhuze nesu toenda koodetserwa denda inoopera.

Vantu vanofanirwe kuziya ngezveutenda kana ngezveutano mundau dzavo kuti vanogxoke chiini kuita kuti vasaaparadzire zvitenda zvemumuromo nehembe, kana ivo vemuzvibhedhlera vanotopfekawo kuti vasabatire zvitenda.

Nyangwe vakabve kuzvikora zvekufundire kurapa vantu, anamukoti vanoramba veifundiswa ngendaa yezveutano ngendaa yekuti zvinoramba zveienderere mberi kweibude zvitsva.

Munhu weshe une kodzero yekufundiswa nekuronzerwa ngezveutano nezvirwere zvinokona kushaisha ndau yavo . Vantu ngatiende kana tadaidzwa ngeveutano koopurutana kuti vanotii nekudziirirwa chirwere mundau mwedu.

Vopedza nguva yavo mazuwa ano, vanoona ngezveutano, veiite tsvakurudzo yezvezvitenda zvinonga zvanesa munyika, vozviona kuti zvinorapwa ngei, kana kuti zvinodziirirwa ngemutoo uri?

Vantu ngatiashire zvetinenge teyifundiswa maringe neutano hwedu, ndokuti ndaramo yedu isayite zvibinge zvakanyanya zvozoshayishe utano mukurarama kwedu.

Vanotangire muzvibhedhlera mwavomwo vasati vaende kubanze kofundiswe vantu ngezvehutano. Vanofundisana pachavo kuti vazwisise ngezvenyaya dzeutano dzinenge dziriyo mazuva akonayo kuite kuti voendavo kuvantu votofundise vantu ngemwazvo.

Kana hurumende yaise mutemo une chekuita nezveutano vanohambazve veironzera vanhu nezvemutemo wakadaro kuti vanhu vauziye kunyanya mutemo une chekuita nekurashika kendxondo dzevantu vantu vanofanirwe kuuziya.

Vantu vanofanirwa kuramba veidzidziswa ngendaa yezvitenda zvadai kunesa mazuva ano. Zvitenda zvakadai ngezvekurumba kengazi munyama dzevantu. Nezvitenda zvengazi zveshuga mungazi zvinode kuti vantu varambe veifundiswa vaziye kuti zvinodzirirwa sei.

Mutemo weshe wezvehutano unenge waiswa nehurumende unofanira kuziiswa muvantu kuti vazive kuti vanowana sei nyaya dzehutano kana vachinge varwara ibasa rehurumemnde kuburikidza ngebazi rehutano.

Yakabanaka maningi hurumende , kubudikidza ngebazi rezveutano vari kuita mishando yakakura maningi wekuita kuti muntu weshe ahanire nyaya dzezveutano vazwisise ngezveutano hwavo.

Vana vadodori mazuwaano, vanoyambirwa kuti vasakasire kuite zvepabonde vachakatsonga. Ngavaemere nguva yavo inokwana, ndokuti vakure vaine utano hwakanaka ,ngekuti vanenge vasingatapurirwi zvitenda, zvinowanikwa pabonde.

Ishuwiro yenyika dzepashi reshe, kuti varwise chitenda cheshuga, chinoite kuti vanhu vazhinji varasikirwe ngeupenyu mazuwa ano. Vanhu vari kufundiswa, nokuronzerwa kuti vodini kuti vasabatwa ngechitenda ichi.

Ibasa re hurumende ku gadzire mitemo une chekuita nezve utano kana vagadzire mutemo wakadaro muntu weshe unofanirwe kuzvi ziya kuti kwane mutemo unobate zveutano.

Pane kuryidzana kwakanaka pakati vezvibhedhlera zvidoko nezvikuru. Kana munhu arapwa pachibhedhlera chidoko voone kuti utenda hwakhona hwakakura, vanomuendese mberi kuma hospitari.

Pane Chibhehlera , kana kune denda rinonga ranesa mazuwa akonawo, vanonyora machira avanonyora voisa pamadziro kana pawaya kuti muntu weshe aone, neunonyambo darika ngenjira unenge eitofunda etionawo chirwere chiriyo nekudziirirwa kwacho.

Zvibhehlera zvemazuvano zvaanendau nezvituru zvekuti vantu vanenge vakaemera kuhloyiwa vanonga vakagara veiemere nguva yavo kuti ikwane. Vantu vanenge vakabaasununguka mundau dzakadai.

Tinobonga hurumende ngemushando mukuru wairi kuita mundau dzakasiyana siyana. Vari kuvake zvibhedhlera, vari kuvake makiriniki zvoite kuti vantu vasasahamba mumango wakakura koningirwa kana kuona zveutano.

Hurumende zvinopano yakashanda maningi zvibhedhlera zvizhinji zvikuru kana zvidoko zvaane mibhedhu yekuti vantu vayana vanenge veigarirapo veirapiwa vaane pekugara ne pekuwata pakanaka veiningirwa ngemadhokoteya.

Kubudikidza ngezvitenda zvemaziso zvawanda munyika medu, hurumende yakagadzira ngekuvake zvibhedhlera zvinoona nezvemaziso. Vanhu vazhinji vakubetsereka mundao dzakatarangana.

Zvipatara zvakasiyanasiyana maringe nekukura kwazvo zvimweni zvibhehlera zvidododri panezvimweni zvinoti kana munhu aite nhenda yakakura vanomuendese kuchibhehleya chemberi kune michini yakakwana nemadhokodheya ane unyanzvi.

Chibhedhlera chinofanirwe kutungamirira semuenzaniso. Panofanirwe kunge pakachena, pasina mapepa, pasina marara anoito kuti zvirwere zvipararire ndau dzakasiyana-siyana.

Watoguma pane chibhedhlera kana pane hosipitari Unotoona ngekuti mizhinji macho makanyorwa zita rechibhedhlera nepaunokona kupinda weienda kodetserwa zveienderana nendenda Yako.

Vanhu vano enda ku zvibhedhleya ko rapiwa neku hloyiwa dhenda dze vanenga vainadzo apana ndau mazuva ano mu nyika isina chibhedhlera tobonge hurumende ne nyaya yeku ake zvi bhedhlera peshe peshe.

Zvinopano kuzvibhedhlera anamai vakaenda koningirwa kana kurapiwa vanenga veitofundiswa nezvezvitenda zvinenge zviriyo vanokona kupuwazve mitombo yokope vamweni vantu mumamizi mwavanogara.

Hapana mazuwa ano nharaunda kana kuti ndau yemunyika mwedu isina chibhehleya paite chibhehleya panoite movha dzinokone kudetsere vanhu vanaenge vaine utenda hwakakura kutwarwa kuende mberi.

Vantu vaendese vatenda vavo kuzvibhedhlera. Vaite utenda hwakakura vanotenderwa kuenda konamatira vatenda vavo panguva yavanofanirwa kuenda kovaona zvinotenderwa izvozvo muzvibhedhlera.

Zvakabaanaka maningi, zvibhedhlera zvavhurwa mundau dzakasiyana siyana. Hurumende dei yabetsera ngekuisa vashandi vakawanda muzvibhedhlera. Vantu vasagara nguwa yakawanda ngekuti vanokone kutapurirana zvitenda.

Muntu aka rwara kana ku kuvara vasati vantu vamutora kuenda naye ku chibhedhlera kana ku kiriniki pane zvavano fanirwe kutange kuita kuti muntu marwadzo ake ayite nane vachienda naye ku chibhedhleya.

Zvaanyore mazuva ano kurapwa mumandau dzakasiyana siyana nekuti zvibhedhlera zvaamwo mumakanyi mwedu, vantu vanofanirwa kuti aguma pachibhedhlera vakasire kuona rubetsero, vasagara nguva yakawanda kuite kuti vasatapurirana zvitenda.

Vashandi vemuzvibhedhlera kunyanya zvimakiriniki zvidoko iyo kunoenda kodetserwa ana mai vakazvitakura vanoita hanya nevana vadoko maningi kuti vana vakure vaine utano hwakanaka.

Muzvipatara zvakawanda mazuva ano mowanikwa mubhedhu wekuti vana kana unenge aita chitenda chakanyanya ongozi agaremo eimuningirira madhokodheya kusvika zvareruka.

Vanthu vanoshande muzvibhedhlera vane mwoyo wakareba mwoyo werudo vanotore nguwa yavo kudetsera munthu unonga auya korapiwa ngatipurutane maningi veireketa tizoteedzere zvavannga vabhuya.

Kune movha dzakaemere kutware vatenda vanonga varwara zvakanyanya vasina zvokuhambisa kusvike kuchibhedhlera kana kubva panechimweni chibhedhlera veyiyendeswe kuchibhedhlera chepadera

Pahosipitari yega-yega pane bandiko rinoona ngezvevantu vayana vanonga vanyanyo kurwara maningi. Vanodo kuonekwa ndiana dhakodheya ngekukasira kuito kuti upenyu hwavo husarashika.

Zvipatara zvemazuva ano zvaakwa maningi zvakura zvekuti vamweni vantuvantu vanenge votorapirwe dera, kudenga vosiyana nechitenda cheunenge weizwa ngekuti zvitenda zvinenge zvorapirwa makasiyana-siyana.

Pane nhenda dzakawanda dzinorwadza vanhu dzirimunyama, dziri mungazi dzinoite kuti vanhu vasakasire kuziye utenda hwavanahwo. Vanhu ngatiti kana tati hambe, garei garei toenda koohloyiwa toziya kuti nhenda dzedu dzakaema zvakadini.

Kune michini yakatengwa mazuwa ano ngehurumende inoti kana muntu aguma kuchibhedhlera unokona kushandisirwa michiniyo kuona chitenda chaanenge anacho kuti chakaema zvakadini chinokomba nemutombo unokona kupuwa kuti muntu apone.

Mushana unokono kurwadza. Rupande runokono kudairawo. Chifuva chorwadzazve. Ngatiende kohloyiwa kumadhokodheya tioneke chinenge chechirwadza. Humweni hutenda hunenge huri mukati menyama, hauonekwi ngemadziso. Kungozwe kurwadza kwega.

Muntu unokona kurwadziwa zuva ngezuva asingazivi chinomurwadza. Asi kana akazoenda kuchibhedhleya unobhuirwe kuti pane ndengo yenyama yako inonge yorwadza ,yokuti inode kurapiwa kana kuhloyiwa kuti vazive chinokonzere utenda wendengo yako.

Zvitenda zvemadziso kana zvemusoro, zvinode kutoyenda padhokodheya kuchibhedhlera kohloyiwa. Ndokuti zvikasike kuwonekwa, muntu wotopiwe mutombo unoyenderana newutenda wako.

Zvimeni zvitenda zvatinozwa zvemukati mwenyama zvakadai zvitenda ngezvebhipi ngezveshuga. Zvinopera kana tarye muchero yatakazi tirye ndiana chiremba. Kana kumwa zvatinenge takazi timwe ndiana chiremba akadai nemakatapeya maorenji nehove zvinokone kurerutse zvitenda zvatinonga tinazvo.

Kuzvibhedhlera zvidoko kana munhu wagumwa neutenda kunyanya hutenda hwemukati menyama vanotora ngazi yako vochiihloya voona kuti mune hutenda hwakadini .

Muntu unokone kunge weirwadziwa munyama dzako. Marenje emene anokone kuite kuti munhu akorere kuhamba, ngendaa yekuti unenge weirwadziwa, usikaziyi kuti chakonzere kuti marenje arwadze chiini. Ukaahloiwa, zvinobude pachena zveshe.

Ngatipurutane zvetinonga teironzerwa nemadhokodheya kana vanoshande muzvibhedhleya maererano nemitombo yatinenge tazi tiende kooshandisa tiishandise ngemwazvo tisaposha kuti zvitenda zvedu zvikasire kupera.

Ndxondo dzemuntu dzinoda kuramba dzakangwarirwa kuitira kuti muntu dzisarashika, kune zvinodhaka zvinokonzere kuti ndxondo dzemunhu dzirashike, ngatikurudzire vana nevashatuka tisamwa kana kubhema zvinoite kuti ndxondo dzedu dzipedzisire dzarashika.

Madhokodheya anokone ku ungana vei ningira mutenda unenga auya ne chitenda chinenge chisika nzwisisiki vanoise masoro pamwe voona kuti chitenda chakadai chinga chitenda chakadini vo onesana vochi one mutombo wekupe mutenda.

Marwadzo emukati menyama anokona kupedzwa ngemitombo yekuchibhedhleya mitombo iriyo mazuva ano yakagwinya maningi. Hapana chitenda chisinga koni kupedzwa ndivo mutombo ivovo ngatiende kohloiwa nguva iripo. Kuitira zvitenda zvinogara munyama nemungazi medu.

Zvimweni zvitenda zvinoite vantu zvinode kuona madhokodheya kuti vaone kuti chinokonzerwa ngei votsvake mutombo unoyenderana nechitenda chako. Zvimweni zvingoda kushandisa mafuta ekudzora kuti chitenda cheganda chipere.

Waite utenda zvinopa anhu amutombo wega akade unoite kuti chitenda chipere .Pamweni unotonzi madhokodheya enda unootenge michero yakati ndooyaunorya nayo zuwa ngezuwa kana kuti muka uchigijima kuita kuti makodo ako agwinye .

Mwaenda kuzvibhedhleya kune mitombo yatinopuwa inorape zvitenda zvisinganyasi kuonekwa ngemadziso asi chitenda chinenga chirimo munyama yemuntu zvitenda zvakadai ndiana kenza neshuga zvinorapwa ngemitombo yakadaro.

Tika kuvara kana techiite zve mitambo kana muchaona dze mu mugwagwa dzemene makodo ano kona kupesana wo rwadzirwa ne mukati ngatiende to nigirwa kuti atizi kukwara maningi ere tirapiwe.

Zvindani zvitenda zvinonge zveitoparadze munhu nyama yakwe mbijana mbijana isingazii chopedze munhu , kune zvitenda zvakadai ngezveshura matongo kana zvitenda zvegomarara zvenode kukasire koningirwa zvionekwe.

Hapana muchini zvinopano usimwo muzvibhedhlera. Hapana chitenda zvinopano chinokono kutamika kana kwashandiswa michini iriyo mazuwa ano muzvibhedhlera, kunyepa kwakadaroko!

Hapana chibhedhleya chakaakwa ngehurumende isina mhatso inohloiwa antu. Muntu veshe agume pachibhedhleya pane mbatso yaanozi aende kuti aende koningirwa chitenda chanenge ainacho oone kuzopuva mutombo.

Ngatishandise mitombo yetinenge taouwa kuzvibhedhlera zvakanaka ngatishandise zvipimo zvatapuwa ndidhokodheya tomwazve mutombo nguwa yatakazwi timwe ndidhokodheya ndokuti utenda hupere.

Mumbatso dzinohloyerwe vantu muzvibhehlera kunyanya zvakakura mune muchini yakawanda inodetsera kuona zvitenda zvevantu. Azvichanesi akadi zvinopano ngekuti kwane muchini.

Zvirimwo zvinoshandiswa mumbatso dzinoonekwa muzvibhedhlera kuningira zvinenge zvakonzera muntu kuti arware vanokone kutore weti yemundu kana ngazi makararwa voningira voone chitenda chemuntu.

Mishando yemadhokodheya nevanoshanda muzvibhedhlera yareruka mazuwa ano ngekuti avachashandisi madziso kana nyara kuzwa chitenda chinorwadze muntu. Kwaane michini yoshande izvozvo.

Muntu warwara unoendeswe kumbatso dzinoningirwa vantu vanorwara kune michini iriyo inoite mishandowo wekuhloya wobudise chitenda chako voone kukupa mutombo unoenderana nedenda rako.

Anamai vazhinji votozviziya kubudikidza ngemasangano enhau anoramba eibhuya zuwa ngezuwa kuti anamai endai nevana kuzvibhedhleya vaende kohloiwa. Ngekuti kunenge kune chitenda mazuwa acho chinenge cheibata vana anamai neuwandu hwavo vanoenda nevana vavo kohloyesa.

Vana vaya vanenge vakabarwa vayino urema, vanodetserwa muzvibhedhleya ,kunyanya vanenge vayine urema hwemarenje, kuti avakoni kuhamba, muzvibhedhleya vanovapa matanda ekuhambisa.

Anamai vasungunuka vana vanofanirwa kurambwa veiendiwa kuzvibhedhlera vanohloyiwa nana mazvikokota kuchibhedhlera ikweyo ndozvinoita kuti vana vakure vaine utano vakagwinya .

Nyaya dzaanamai dzekubereka nekurerwa kwevana kwakanaka inyaya dzakakosha, mundaramo yevantu. Anamai vanofanirwa kuti kana vasununguka, varambe vechiende nevana kuzvibhedhlera kuti vandoonekwa nevanamukoti.

Vanamai mazuwaano, vanosungirwa kutware vana vavo, voenda navo kuzvibhedhlera, vaende kooningirwa ,kudai veikura, kuite kuti vasabatwa ngezvitenda zvinobata vana vadodori veikura.

Apana ndau mazuvano yaunohamba ukatame pachibhehleya kana kuti panorapwe vantu vanorwara tinobonga maningi shungu dzakadaro dzinoitwa ngehurumende vanhu ngatisasa gare nezvitenda mumamizi ngekuti kwekurapiwa mwamuberere.

Anamai mazuvano votenderwa kunyanya anamai akazvitakura kuti vaende kogarira kuchibhedhleya vakaemera mazuwa avo ekusununguka kanazve anamai vanonga vasununguka vanombogara muzvibhedhleya vana vechionekwa utano hwavo

Matenda ayani anoonekwa kazhinji kachona eigara mungazi kana mvura yatinobudisa matenda anoda kukasira koningirwa kuti aonekwa tirapwe tikanonoka anoti rwadza maningi.

Zvakawanda michini dzinoshandiswa muzvibhedhlera nana mukoti nana dhokodheya mazuva ano kuningira kana kuhloya zvitenda zvevantu vanenge vauya ukanzwa muntu eiti chitenda changu achizi kuonekwa kuchibhedhlera kwandabva muntu uwo anonyepa.

Zvanyore mazuva ano basa remadhokodheya rareruswa ngendaya yemuchini yoonekwa muzvibhedhleya mwane michini inohloya vanhu inotokombazve nemutombo unofanirwe kupuwa muntu.

Imweni michini inoshandiswa muzvibhedhlera inokona kushandiswa kana vantu vatora ngazi yemuntu unonga achirwara kana kuti weti yakwe voihloya kobuda chitenda chinenge chiri muropa make vozoona kumuhloya.

Zvanyambodini kana wagume pachibhedhleya nohutenda hwako haubvipo usikazi kubhuirwe nhenda yako kuti yakaeme zvakadini. Kune michini inokone kureketa kana kubudise chitenda chako pamhene.

Zvinoshandiswa muzvibhedhleya kuhloya utenda hwevantu mazuvaano zvakasiyana-siyana, ngatiende kuchibhedhleya kana tayita utenda tohloyiwa, michini yekuhloya iriyo.

Mazuvaano anadhogodheya havachaneseki ngekuhloye vantu ngekuti kwaanemichini yakanasirirwe izvozvo kuti vantu vanoningirwa ndiyo, voonekwa zvitenda zvavo, vopuwe mitombo. Zvasiyana nekudhaya anadhogodheya pavaiona ngemadziso kana kubata-bate mwiiri wemuntu.

Kune michini yakawanda inoshandiswa muzvibhedhleya ngemadhokodheya inoona kuti munhu une chitenda chakadini. Kana waona chitenda chemuntu, unokonazve kutoronze mutombo unokono kutoshandiswa apapo pachitendacho

Vanokurudzirwa anadhokodheya nevanoshanda muzvibhehleya kuti kana vashandise michini yavanoshandisa pabasa ravo ngavapedzisire voisuka kana kuibhoilisa kuite kuti isatapurire chitenda kunevamweni vachazoishandisirwa.

Muzvibhedhlera mazuva ano kunyanya zvibhedhlera zvikuru Mune muchini unokona kuona utenda hwemuntu kuti unorwara chinyi nskudetserazve kukomba mitombo inokona kushanda pachitenda chemuntu.

Kune michini zvino pano yoshandiswa muzvibhedhlera yekuti muntu unokono kutozviona mwiiri wako weshe. Kana kuona panenga pechirwadza kubudikidza ngemichini younenga wakaningira pauri, yotokomba chitenda chako.

Waguma mumhatso inohloiwa vantu pachibhedheya, unotoona kuti ndaguma pachibhedhleya zvomene, ngendaa yemuchini inenge irimwo. Inoona zveshe zvinonga zviri mumyama mwako. Apana chinosara kana makhararwa omene anooneka.

Zviriyo zvinoshandiswa zvinokone kudetsere muntu kana apinde muchibhedhleya kuti arapwe zvakanaka pasina dambudziko. Zviriyo zvihlayo kana kuti michini inoshandiswa zvakadaro.

Kana muntu aine utenda hwakakura, madhokodheya anopa muntuwo ,nguwa yekuti ambowata kana kumbozorora, muzvibhedhlera, vechiona kuti mwiri yake iri kuchinja here.

Zvioimweni zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinoshandiswa kuisa madhiripi kuti kana munhu echida kubvisirwa mvura unoiswe dhiripi rosungirirwa pasimbi inenge iri padera pemutenda.

Atinga zvizi ngekuti atizi kuzvi fundira vanobai zviziya madhokodheya nevano shande mu zvibhedhleya michini ino shandemwo zvino pano yakaoma inokone mushando michiniyo mishando yema dhokodheya ya reruswa.

Zvimweni unokona kusazvizwiswisa kuti zvakaema sei madhokodheya nevanoshande mumbatso dzinoningira nekuhloya hutano hwevantu vanoziya michini yavanoshandisa kuti inoshande chiinyi chirwere chakadini.

Kune vamweni vantu vanenge vaine zvitenda zvokuti ndani dzinozvimba. Iriyo michini muzvibhedhlera inokone kushandiswa kuti mbepo inonga irimundani memunhu ibude.

Imweni dzakaita ndandonga asi vanoziya ndaana dhokodheya nevanoshande munezve utano, vakafundire kushandise zvixinga zvinenge zvirimo muzvibhedhlera kurape vantu nekuona zvitenda zvinovanetsa.

Kana muntu aremara, ingangove ngendaa yetsaona mumugwagwa, murenje wokuvara zvokusakone kuushandise kuhamba zvakanaka. Kune madondoro avanopuwa, anopuwa ndiana dhokodheya kuti vakaremara vashandise.

Taenda kuchibhehlera nehutenda hwatinenge tinahwo madhokodheya anoziya muchini wekushandisa kuti vaningire chitenda chandinonga ndinacho vobhuirwazve mutombo wekushandisa .

Apana chinoonekwe muchibhedhlera chisina mushando madhokodheya nevanoshandemwo vanotoziya kuti simbi yakadai inoshandei pakati ichirape chitenda chakati kana kudetseredza mune zvakati.

Zvamwo muzvibhedhlera zvakawanda zvinokone kubetsera kuhloiwa kwevanhu. Tokumbira hurumende nevanoona ngezvehutano kuti michini yakadaro ionekwe muzvibhedhlera kunyanya kumaruva kunogara vakawanda.

Kune zvinoshandiswa kutore ngazi yemuntu kana aende kuchi bhedhleya veida kuona chitenda chinonga cheinese muntuwo zvirozvo zvinoshandiswa zvinofanirwa kuramba zvakachena ngekuti zvinobate upenyu hwevantu

Zvinoshandiswa kuzvibhedhleya zvakasiyana-siyana, kurapa kana kuningire chitenda chinonga chauya nemunhu unonga eirwara. Tinoshandisirwa izvi kuti utenda hwedu hwuoneke.

Waguma weirwara dangaidzei waane dambudziko rekugara pane zvirimwo zvimichini zvinoshandiswa zvakaita zvigaro kuti ugare uone kuningirwa ndaanachiremba akagare zvakanaka.

Dziriyo mphatso dzinoshandiswa kudaro kuti kana muntu aguma, unoendesemwo chitenda chakwe, choningirwa ngemuchini, iye akawata pamubhedhu. Zvaanyore kumadhokodheya kuti aone chitenda.

Zviriyo zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinokone kuito kuti zvataikararakadza kuti utenda hwakura ahuchadetsrereki hunokone kudetsererwa ngezvimuchini zvinoonekwe muzvibhedhlera.

Zvishandi zvikwanisiro zvinoshandiswa muzvibhedleya ngemadhogodheya. Vanozviziya kuti zvinoshanda pari nepari. Zvizhinji zvacho zvinonyanya kushandiswa munenge mweiite zvekuchekwe vantu kunyanya madzimai eisununguswa.

Mune mumweni munongwarirwe mitombo yemuzvibhedhlera kana kuti zvinoshandiswa ndiana dhokodheya pavanonga veiite mushando yavo. Zvirozvo zvinode kungwarirwa mwakanaka kuitire kuti zvisanaiwa ngemvura kana kupinde mwando.

Kana waite dambudziko remadziso ukaenda kuchibhehlera vanokuningira vokuhloya kuona kuti madziso ako anoona zvakadini veishandisa michini inoonekwe muzvibhehlera.

Panoitwe maoparesheni, vanthu muzvibhedhleya, kune zvakasiyana-siyana, zviukwechere-kwechere, zvinoshandiswa pabasa rakadaro, zvinoda kuramba zvakachena, zveibhoiliswa, kuite kuuraya utachiona hwakasiyana-siyana.

Hazvichanetsi mazuwaano kuwone denda rinorwadze muntu, ngekuti kwanemuchini yakagadzirwa yemuchizvino zvino, inowona peshe peshe munyama yemuntu, kana chiripo chitenda yoreketa.

Vanotozviziya kuti michini kana chitambo chakati chinoshande pakadai nevakatozvifundira vakadai ngemadhokodheya nemanesi tinooguma toobhuye ndenda dzedu toshandisirwe zvirimwo kuti tipone.

Simbi yega yaga yega inoonekwa mu chibhedhleya ine mishando wayo weku detsera varwere kana vanonga vaka kuvara vauya korapiwa inoshanda mushando wayo kudai ngeku fundiswa kunenge kwakaita madhokodheya kuti inoshanda sei.

Cheshe chaunenge waona muchibhedhlera chakanyambowa pashi chinoshanda vanozviziya vanoshandemwo pachinoshanda nenguwa yachinofanirwe kushandiswa kuti chopedze utenda hwemuntu unonga auye kuchibhedhlera.

Nyangwe unyambori nechitenda chakadini iriyo michini inokone kuone chitenda chako wodetserwa nguwa iripo ngatiende kuzvibhedhlera nezvitenda zvakasiyana siyana tinoodetserwa tisarere zvitenda.

Kune zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera, zvinokone kushandiswe kuise ngazimwo, kuite kuti paine vanhu vanenge vakuwara, kana vane ngazi shoma inotorwa, yoshandiswa.

Zvakabati tsvikiti mazuwano unokone kushandisa michini midoodori yakadai ngemaFoni muntu otoningira chitenda chauinachokanakuti chitèndà chako nhasi chakaķwira zvakadini kunyanya vanezviteda zviya zveshuga nezve bhipi

Kana muntu warwara zvakanyanya maningi, waende kuchibhedhlera, kune michini inogare mumphatso inohloyerwe vantu, ndomichini inoshandiswa kuningire utenda hwako, kuti huonekwe, uponeswe.

Unopinda mumhatso yekuhloyerwa wagumemwo unokone kuzwi gara pachihlayo chinonga chirimwo. Izvi zvinoite kuti dhokodheya mushando wakwe ureruke akone kukudetsera echinase kuonekwa.

Imweni mitombo inopuwa vantu kuzvibhedhlera inenge ari mapilizi zvinoenderana nechitenda chinonga cheizwa muntu, kana muntu aine chitenda chanyanya kukura vanokone kushandise naiti kuite kuti mutombo ukasire kupinde munyama muntu akasire kupora.

Muntu arwara, asagara mumbatso, chingangoita kungatei chitenda chidodori asi ukachirera ukasaenda nacho kuchibhehlera nguwa iriyo kuti chiende koonekwa chitange kurapiwa. Chikakura chinozonesa kuchirapa.

Mitombo mizhnji inovanikwa muzvipatara inoonekwa iri muzvigaba zvakasiyana-siyana. Zvinoenderana nekusimba kwamutombo vaunenge vechida kupuwa nechitenda chako chaunenge unacho.

Tapuwe mutombo kunyanya paphilizi muzvibhedhlera, anamai anababa ngatimwe maphilizi apere tisamasiira panjira. Tikamasiira panjira kutogadzire chimweni chitenda chinokone kuzonesa kuchipedza.

Imweni inoite zvekudzorwa mitombo yogadzirwa mazuwaano. Vamweni vanopuwa iri yokumwa, vanenge vanyanye kurwara maningi utenda hwakomba vanoite zvekubairwa ari majekiseni.

Vantu inga tajaira kushandisa mazumbani kana zvipunganyunyu kana tabatwa ngebesha, zvinopano kwaane mitombo yechingezi yakagadzirwa zvinopedza besha rinenge ratibata ngekukasira ngatiende kootenga mitombo inoonekwa kumafamasi.

Kana muntu ukatsva, kana kuite maronda pamwiri pako paganda, akanyambodzama zvakadini maronda. Kune mushonga uriyo, chikwaturo, wechiyungu, unokone kumapedza, kumaomesa zuwa rimwe

Mapirizi amweni atinopuwa kuzvibhadhlera anorape zvitenda zvinenge zveirwadze mukati mwenyana zvinenge zvisikaoneki paganda, kwoitazve majekiseni anokone kushandiswa kurape zvitenda zvakadaro zvinorwadze mukati menyama, zvisingaoneki ngemadziso.

Mitombo yemazuwaano, imweni inoite zvekubairwa, imweni unopuwa kuti umwe, kana maphilizi .Chiinoshanda zvokuti inokasire kupedze marwadzo munyama yemuntu.

Mutombo zvinopano yechingezi yakugadzirwa yakasiyana siyana. Vantu ngatiti tanyorerwa mutombo toenda kuzvibhedhleya kana kunotengeswa mitombo, zviriyo zvitoro zvakadaro.

Zvanyambodini kana warwara hapana denda risina mutombo kuchibhedhlera ,ngatiende kuchibhedhlera tiende kohloyiwa, chitenda chedu chinowonekwa topuwe mutombo wakasisira.

Mitombo yeshe inenge iri muzvimabhohlera inoshanda, tikaishandisa ngekubhiirwa kwetinenge taitwa nemaDhokodheya inotibetsera maningi, ngatipedze mitombo yatapuwa, tikasapedza mutombo unokona kuti shaisha upenyu hwedu.

Apana ungabaati mazuwa atiri ano ndaenda kuchibhedhera ndagumeyi kwai mutombo akuna ndarumba ndaende kundoningira kune chimweni chitoro kunotengeswe mutombo kwai akuna akuna zvakadaro mitombo yechiyungu yakati chakata peshe peshe ngatiende kotenga kana tanorerwa ngemadhokodheya.

Zvanyambodini waende kuchibhedhleya, mutombo wako unoenderana nendenda yako uriyo. Chodiwa kuti wapuwe mutombo waunenge wapiwa, ushandise sekubhuyirwa kounenge waitwa ndidhokodheya, wopedza mutombo usasiire panjira.

Kana chirwere chegotsorwa chetinoti chefuluu chinokono kurapika mazuwa ano. Kudhaya vantu vaiti vabatwa ndicho vomwe mvura yakawanda cheinonoke kupera. Zvinopano kwane mutombo unoita kuti chipere ngekukasira.

Kune mvura dzinoshandiswa kudetsera kuti mutombo ukasire kuhamba mukati yengazi yemuntu , kana muntu ayite wutenda hwakakura, kana kuti muntu echide kututsirwa mvura mukati menyama dzakwe.

Mazuwa ano, kana waite utenda hwakanyambo dzame zvakadini, usathye kuende kuchibhedhleya ngekuti mitombo yekurape chitenda chako inooneka. Nyika yaka tenge mitombo yakawanda, kuti vantu veshe vakone kurapiwa.

Gotsorwa kudhaya teikura rairapwa ngekufukira kana kumwa mashakani ezvipunganyunyi. Zvino pano gotsorwa rorapwa ngemitombo yakagadzirwa yechiyungu. Kana muntu warwara toti rumbai kuchibhehleya, iriyo mishonga yegotsorwa, inokasire kuripedza.

Apana zvekuita kana waenda kuchibhedhleya wanyorerwe mutombo dai weinyambowawa kana unotapira unotoutora ngekuti ndokuti ntenda yako yeunonge wazwi unayo ipere.

Tapuwe mapilizi kuzvibhedhleya anyorwa ndiana dhokodheya ngatimashandise eshe mapilizi etinenga tapuwa zvinenderana neutenda hwatinenga tinahwo tikasiire panjira takugadzire umweni utenda hunozonese kutohurapa.

Mitombo yechiyungu mazuwano yakugadzirwa yakawanda yakasiyana siyana yechirape zvitenda zvakasiyana siyana. Kana taita ntenda ngatiende kuchibhehleya tinopuwa mitombo yakanaka.

Kune mitombo yakawanda yakagazirwa yechigezi umweni inorape mudhani kana muchirwadza saka tikaita dambudziko remudhani ngatiende kuzvigwehlera toshandisa sekubhuirwa kwatinenge taita .

Mutombo wega-wega ,une chitenda chounopedza. Ukanyamboti unozwe chitenda chakadini, wagumeyo kuchibhedhlera, vanokunyorere mutombo wekuti uende kootenga, kana kupuwa pachibhedhlerapo, wooshandisa ,chitenda chinopera.

mitombo yechiyungu mizhinji yacho inogadzirwa veishandise mitombo yechivanhu yagadzirwa yotoshanda ngekukasira zvinodarikawo mitombo yechivanhu.

Anhu akabatwa ngezvirwere chakadai ngechemundani chemanyoka kune mitombo inokurudzirwa kuti titore kuemese manyoka kana kuti kudzivirira manyoka asaramba echienderere mberi kana kutapudzirika mundaraunda mwedu.

Ngatierenge mitombo yatinenge tapuwa nemadhokhodheya kana yatinenge tatenga kuzvitoro mazuwa akona ekuti ushande achiwo ere haasati adarika ere kushandisa mitombo yakapera simba.

Mitombo yebesha kana kuti gotsorwa yamo muzvibhedhlera vantu ngatiende kotenga kana taita mukuhlana. Kana koonekwa ndiana chiremba zvoonekwa kuti mukuhlana vemuhlobonyi unode mutombo vemuhlobonyi.

Naiti inoshanda kazhinji kacho nemutombo unonga wakaite mvura. Ana dhokodheya vanonyanya kuishandisa kana utenda hwemunhu hwakura veide kuti mutombo ukasire kushanda mumwiri mwemutenda.

Taende kuzvibhedhlera, tikapuwe mitombo , ngatiishandise kudai ngekubhuirwa kwetinonga taitwa ngemadhokodheya. Tisakorere kuipedza, tikakorere kuipedza taakutobange imweni ntenda, inokone kutoonesa kurapa kwayo.

Apana ntenda mazuwa ano yeunoti ndarwara ndakaende kuchibhedhleya vakati atina mutombo wautama mutombo kuchibhedhleya uriyo kumhatso dzinotengeswe mutombo ngatiende kotenge mutombo yechingezi inoshande ngekukasira inopedze matenda edu Ngekukasira

Mutombo yoonasirwa mazuvano inenge iri makasiyana-siyana. Imweni inonga iri yemvura inoite zvekubairwa, imweni inonga ari maphilizi. Imweni inonga yeida kuite zvokudzora.

Mazuwa ano mitombo yogadzirwa yakasiyana siyana yakawanda apana chibhedhlera cheunopinda chikazi achina mutombo ngekuti hurumende iri kushanda zvakanyanya kuti mutombo iwanikwe muzvibhedhlera zveshe.

Mitombo yechiyungu yaayo mazuwa ano inoshanda zvakasiyana siyana. Kune yevana vadoko, yevasharuka. Yevana vadoko kazhinji kacho inotapira kuitire kuti vadakarire kumwe mitombo. Yevasharuka ndoinenge yeizovava.

Kana muntu arumwa ngembwa inechitenda chechimbwa mupengo tisagara neana kana munhu arumwa kwemazuva anodarika matanhatu ngekuti achizorapiki.

Kune vanoti vakati vakarye chiro makanda avo anobva ashata kana kuita chimweni chitenda. Iriyo mitombo muzvibhedhleya inoemera vantu vakadaro. Vamweni vanoti vakarye matemba vanobve vaite ganda rakashata. Mitombo yacho iriyo kuzvibhedhlera.

Mitombo yakasiyana siyana zvinopano yogadzirwa muzvibhedhlea inoonekwa. Taita utenda tisagara kanyi ngatiende koohloyiwa vanozviziya kuti chitenda chako chinopea ngemutombo uri.

Hamawee anamai naanababa, denda raita tisagara naro mumphatso, ngatiende kuchibhedhleya, nemutenda wedu, oohloiwa, oonekwe chitenda chaainacho, opuwe mutombo unoenderana nechitendacho, kuti apone.

Vantu vakawanda pavano ende ku zvibhedhlera ava nasi ku kurutana kana varonzerwa kuti vano shandisa sei mutombo ya vanenge vapuwa ndi dhokodheya zvino zoite kuti vaende ko shandise mitombo zvisizvo.

Mazuva ano hurumende irikushanda zvakagwinya kuti chibhedhlera chega chega chinge chiine mapirizi kana mutombo unodiwa ngemuntu weshe unenge aite ntenda.

Vamweni vanoti vakarya chimweni chikafu achienderani nenyama dzawo .Vanokone kutobuda mitenda inorwadze muiri yawo. Iriyo mitombo inokone kurape mitombo dzakadaro kuzvibhehlera.

Mitombo yonasirwa mazuva ano yakasiyana siyana. Inosiyana ngenhenda dzinenge dziriyo mazuva acho .Kukaita chitenda chakurumbira kunobudawo mutombo unoenderana nenhenda iyoyo.

Kune mitombo yakanasirirwe vana vadodori vanonga veizwe besha rakadai negotsorwa. Mitombo yakadai inotapira yasiyana neyevasharukwa inonga yeivawa.

Imweni mitombo, maningi-ningi mitombo yezvitenda zvinoonekwa mukati mengazi kana menyama, vantu vanopuwe maphirizi kana mutombo wemvura kuti vamwe zvoona kurapika.

Maphilii ati chakata muzvibhehlera. Chodiwa kuti waite ntenda worumba, woguma wotsanangura utenda hwako zvakabatije kuito kuti vanonga veida kuzodetsera vakudetsere ngenjira yakanaka.

Ngatiende kuzvibhedhlera tarapiwa topiwe mitombo, toenda nayo kanyi toenda koishandisa kudai ngekubhuiwa kwezvinenge zvaitwa ndidhokodheya . Ndatiipedze mitombo, tikasaipedza tabange umweni utenda.

Ngatishandise mitombo yatinenge tanyorerwa nemaDhokodheya kusvika yapera, kana uri mutombo wekudzora, ngatiudzore kusvika wapera zvatakabhirwa ndidhokodheya, uri wekumwa ngatimwe weshe kusvika wapera.

Mitombo irimwo muzvibhedhlera ngatiende tarwara toguma tohloiwa topuva mutombo vechiyungu unoenderana nechitenda chako chinopera. Musagare mukanyi nezvitenda anamai anababa.

Ngatierenge mitombo yatinenge tapuwa kana kutenga kuzvitoro zvinotengese mitombo, tione kuti ndiwo here mutombo wandatenga wakanyorwa ndidhokodheya. Tisatenge mitombo yakasiyana neyatanyorerwa ngemadhokodheya.

Mitombo yechimanje-manje yakanaka maningi ngekuti inokasiro kushanda munyama dzedu. Utenda hwetinenge tinahwo hunokasire kurapwa hwotopera.

Anamai ana baba tisangwarira utenda munyama dzedu. Tikahungwarira hwazokura hunokone kuzokona kusarapika kana kutodhura kuhuti hupere hutenda hwacho.

Ngatibanyase kuerenga kwemene kana tapuwa mitombo yatinenge tapuwa kuchibhedhlera toierenga toiona mazuva acho pona kuti achakwana ere aisati yapera ere vochishandiswa nekuronzerwa kwatinenge yaitwa ndidhokodheya.

Mitombo yekuchibhedhlera yakawanda maningi zvinopano apana chitenda chingazwi achina mutombo mutombo yakawanda ngatiende tobhuya utenda hwedu tohloiwa topuwa mutombo inoenderana nezvitenda zvatinazvo.

Mitombo yazvinopano yakawanda iri mumapoka akasiyana siyana imweni ngeyekudzora imweni ngeyekumwa izvi tinozvibhiirwa ndiana dhokodheya patinenge taende kohloyiwa.

Inonga iri mumabhohleya akasiyana siyana anonga aine mara akasiyana siyana zveikomba kugwinya kwemutombowo waunenge wapuwa ngatiishandise mitombo mutsva yechiyungu.

Mutombo wemanyoka uriyo muzvibhehlera, ngatiende kana paite manyoka muntaraunda mwedu toende koopuwe mutombo unobapedze kuchaya zvachose.

Rinyambori besha remene, mitombo yakhona yaayo yechiyungu. Tisaramba teifukira mashakani mukanyi teiti ndokurape chikotsoro, chinokone kunge chitori chikotsoro chakonzerwa ngechitenda chakakura. Ngatiende kuchibhedhlera topuwe mitombo.

Ngatiningire mitombo yatapuva kuti yakawanda zvakadini uyezve kuti tinomwa kanganai pazuva. Ngatipurutane dhogodheya veireketa tisazorashika kana tagume kumamizi toshandise mitombo zvisirizvopi.

Kune mitombo yakasiyana siyana inoonekwa muzvibhedhlera umwe naumwe unopuwa mutombo unoenderana Nechutenda chanenge aenda nacho korapiwa kuzvibhedhlera ngatiishandise mitombo zvakakwana.

Apana mushonga usina zuwa raunooera Simba ngatierenge mitombo yatinenge tapuwa isapa vanenge vedu mitombo yakaoera semba yekuti isapedzera andani zvirwere mavari.

Kana muntu arashike ndlondo zviriyo zvipatara zvakagadzirwa zvinodetsera antu vanenge vakadaro kuriyo zveantu akatofundire izvozvo zvekuti kana muntu xondlo dzarashika vanogara naye pashi vechidzora xondlo dzake mbichana-mbichana.

Vanokono kuende mundau vezveutano, votodetsere vantu kana pachikora kana pataundishipi, vantu votouye kodetserwa, vanodo kubairwa vobairwa, vanodo kuzwa ngezveutano votsanangurirwa, vantu votoziya.

Muzvibhehlera veutano vanokone kutore mukuwo wakadaro unoungane vantu pandau yechibhehlera kutovadzidzisa ngezveutano, nezvirwere zvavanokona kusangana nazvo. Kunyanya anamai vanenge vane vana vadoodori.

Nguwa nenguwa paungane vantu kana paungana vantu pachibhedhlera vana mai vanokurudzirwa kuti vaende nevana vavo muzvibhedhlera vaende kooningirwa kubaiwa ngemajekiseni zvoitazve ngekutonyorwa kwemadziro kuti vana mai vaone mazuwa avangabairisa vana vavo.

Vana vanode kubai ngwaririswa kwemene tisa rekere vana veirwara kusvike paka nyanyisa zvokuti zvinozopa ana dhokodheya nana mukoti mushando woku rape mwana anyanya kurwara zvaka nyanya ngatibai kasire kurumba navo vana ku zvibhedhlera.

Utano hwewana hunokosha maningi munyika mwedu, nyika inoedza nepeinokona peshe kubetsere wana kuti wakure wakagwinya, wasatame mitombo yawo yawanofanirwe kuwana pawanenge weikura.

Vana vanokosha mundau yega-yega kuti nyika iti ine ramangwani rakajeka kunge vana vemunyikamwo vaine utano hwakagwinya. Nyika zhinji dziri kushanda zvakagwinya kuti vana vavo vemunyikamwo vange vaine utano.

Kune vanoshanda mushando wekuningire vana vanenga vaine utenda hwakasiyana-siyana, nekudzidzisa vanamai kuti vana vanongwarirwa sei veikura, nemitombo kana kuti nayiti dzavanofanike kubairwa.

Vana vanokone kuwaraidzwa kana kutoti iwo waite zvekuemba vachiaraidza vanhu vachitoonawo chekurarama ndicho pawanenge weitokura wotozopedzisira vatopinda mubasa racho zvachose.

Vana vanotenda hunyambori utenda husikazi kunyange kukura maningi ngatiende navo vanoningirwa kuchibhedhlera kuitire kuti utenda husakura vazokura zvinenge zvonesa kuti hupere.

Vana vazhinji vanoite zvemutambo kana vakabudirira mumitambo yavo vanofanirwa kupuwa menduru dzinokomba kuti vakakunda zvinodetsera kuti vana vade kutamba mitambo.

Tisagara nevana mazuwaano ,inga tsuro dzemushango, vana vanodo kuramba veiende kohloiwa nyama dzavo, veibairwe mitombo yavanofanirwe kubairwa kana kudontodzerwa, vasabatwa ngezvitenda zvitantatu zviyani zvinouraya.

Vana vanode kudzidziswa ngezventaramo, tsika dzavo nemagariro, zviro zvinokosha kuite kuti vakure veiziya kunyanya nyaya dzeutano nekuzvibata pane zvakawanda.

Vanthu ngatitsamwirire kuningire vana ndaramo yavo neutano hwavo tisarekere vana vechisvike pakurwara zvakanyanyisa tisingavaendesi kuchibhedhleya, zvinoshaishe utano hwemwana eizokura.

Ngatikoshese utano hwevana veshe nguwa ngenguwa ngatiende navo vonhloiwa kana kubairwa naiti dzavo dzavanofanira kubaiwa veikura ngokuti vana vakure vakagwinya .

Vana vadodori, kana vanyambori nemakore marongomuna, votenderwa kuende muzvikora. Kuzvikorayo kune kwakagadzirwa mwekuti vabire vachitamba, ndokuti vana ndxondo dzavo dzitange kuvhuleka.

Vemuzvibhedhlera vanoziye mishando yavo umwe ngaumwe unenge ari pandau pakwe eyiite mushando wakwe vakadhxoka inoito kuti vasape vanhu zvitenda kana kuti ivo vasatapurirwawo zvitenda ngevarapwa vanenge vauya muzvibhedhlera

Muzvibhehlera munooneke vashandi vakawanda vaksiyanasiyana ,umwe ngaumwe unemushando wakwe ,umwe ngaumwe uno paanoshandira wakato zvifundira, utori shasha pamushando wakwe, ngativaremeredze mumishando yavo.

Muzvibhedhlera mune vantu vanoshandemwo vakasiyana siyana ,ukaenda kohloyiwa unoona dhokodheya nanesi ukaenda kunotengeswa mitombo kune vanhuwo vakafundawo zvefamasi vakatoemere kutengesera vantu mitombo vanoiziya nekuti vakazvifunda .

Vezveutano muchiibhehleya chega chega vanonga vaine mishando yakasiyanasiyana panochekwe munhu kuberekese anamai paya dhokodheya unoshanda nanesi nevamweni vanenge varimwoo mumhatso inenge ichiitwe mushando.

Chi bhedhleya chega chega chine vashandi vaka paradzana umwe nga umwe unonga ari pa ndau pake eyi emere vatenda vanenge vaine dhenda dzino enderana ne zva aka funda vantu vo detserwa.

Kune vantu vakasiyana siyana vanoshanda muzvibhedhlera vanoite mishando yakatarangana. Vantuvo vantu vanoziye mushando wavo. Ngatipurutane veireketa ngekuti vakafundire basa.

Kana paite dambudziko rakakura munyika hurumende inokona kutora vashandi vekune mabazi ayo kuti vadetsere zveutano kurwisa nekudzivirirwa chirwere chinenge chabuda mazuwa achowo.

Muzvibhedhlera mune vantu vanoita mushando vekubikire vanoshandemwo chikafu chekuti varye. Mukudaro vanofanirwe kupfeka zvinoite kuti vasatapurire chirwere muchikafu chavanonga veibika. Kana kutapurire vantu vavanenge veibikira chitenda.

Mazuwano muzvikora zvedera dera kwaane vantu vakafundirw kufundise vana vanofunda ngezvemuchini yemazuwa ano Yemakombiyita yodetsere vana kuti vafunde vechizwisisa.

Ndoomushando waanadhokodheya naananesi wekubaire vanhu kunyanya vana veikura kuite kuti vasabatwe ngezvitenda zvakasiyana siyana zvinonyanye kubate ana adoko.

Mishando inosiyanasiyana zvoenda ngekuti ngepari muzvibhehleya mune vashandi vemwo vanoitawo zveutano vakafundire mishando yavo vakadai ngemadhokodheya, manesi nevanoshande kumbatso dzinohloya vantu.

Ana mai ana baba kana tine vatenda vedu mumbatso tanyorerwa mitombo ndivana dhokodheya mitombo yopera pane patinokona kutenga mitombo mbatso dzakatenderwa nehurumende kuti dzitengese mitombo ndomatinofanirwa kutenga mitombo.

Mbatso dzinotengese mitombo dzakawanda dzakavhurwa ngevanhu vakazviemerera asi dzakapuwe bhezinesi rekuti dzishande. Muno tengeswe mitombo ichakanaka, ine simba isati yapera mazuwa ayo.

Muzvitoro zvino tengeswe mitombo mune vantu vaka tofundire mushando vanonase kutoziya kuti mutombo vakati unorapa chakati nezvipino zvacho vanonga veitoziya, nenguva yekuti mutombo unomwiwa nguvai vanozviziya.

Kazhinji kakona waenda kumbatso inotengeswe mitombo, kune mitombo yavanokone kukutegesera usina tsamba yabva kwadhogodheya asi mizhinji yakona inopuwa vanhu ikweyo kana kutengeserwe vanhu inode tsamba yadhokota.

Mbatso dzinotengesa mitimbo zvinopano dzawanda. Mitombo yeshe yatingada tinoiona. Vanoshandemwo vantu vanotoziya ngezvemutombo, vanokonazve kuerengazve tsamba dzabva kumadhokodheya vokupa mutombo wemene - mene.

Muzvibhedhleya mazuwa ano mwaane ndauwuwo dzinotengeswa mitombo kana kuti dzinowanikwa mutombo inenge yanyorerwe vantu ngemadhokodheya. Kana watame mutombo wawunoda umwomwo unochienda kunedzimweni mbatso dzinenge dziri kubanze kwechibhedhleya kunoonekwa mutombo waunoda.

Kune zvitoro zvakawanda munharaunda mwedu zvinotengese mitombo yechiyungu neyekudhaya yakanasirwe zvakanaka. Ndomwatinofanirwe kutenga mitombo nekuti inongwarirwe zvakanaka.

Kana muntu waguma panotengeserwa mutombo tisangotenga mitombo kwakutobuda kwekuenda ngatitange taerenga kuti mutombo yatatengeserwa mazuva ayo achakwana here kana kuti adarika.

Peshe pewahamba ndipo unoone mhatso yakanyorwa kuti pano panotengeswe mutombo. Vantu veshe mazuva ano vaite utenda avachaneseki nekutenge mitombo ngekuti papeshe-peshe.

Mitombo mizhinji yetinenge tanyorerwa kuzvibhedhlera inooneka kumafamasi mbatso dzinotengeswe mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo yechivantu yakagadzirwa zvakanaka nemitombo yechiyungu yakadhibana ikweyo.

Tisaatenge mitombo inonga isikazi kunyorwa ndidhokodheya, ngekuti vanotengese mitombo vanenga vati, mutombo wakanyorwa atina, asi unokone kushandisa uyu unoite kuti chitenda chipere. Ngatitenge yakanyorwa.

Dzapeshe peshe mbatso dzinotengese mitombo mundaraunda dzatogara zvanyore zvinopano ngekuti apana muntu uchahambe mumango kotsvaka mutombo vantu voone mutombo muberere.

Ngatitenge mutombo muzvitoro zvakatenderwa pakutengesa mutombo ngehurumende .Tisatenga peshe peshe ngekuti mazuva ano kwane vantu vanotengesa mutombo yekunyepera inoita kuti tizorwara .

Tanyorerwe mitombo kuchibhedhleya ndidhokodheya kana pachibhedhleya pasina pekutengeserwe mitombo ngatiende kumbatso dzinotengeswe mitombo dzemene mene tisatenge mumakona.

Zviriyo zvikwangwari zvakanyorwa zvinokhomba kunotengeswe mitombo, mbatso dzinotengese mitombo zvinopano dzamwakawanda zvoita kuti vantu vakone kudziona nyore nyore.

Taende kuzvibhedhlera tanyorerwe mitombo, mitombo ikazwi airipopi pachibhedhlera kune mabtso dzinotengeswe mitombo kunyanya anamai vanenge vachangosununguka avafanirwi kugara vasina mitombo yevana yekuti inodetsere vana pazvitenda zvinovabata.

Vazveutano kana vaguma mundaraunda vanotore nguva yavo vechireketa nemuntu umwe ngaumwe kuti anasokuzwisisa ngezvechitenda chake nekudzivirirwa kwachinokone kuita.

Vanhu vanowona kana kufunda ngezvekudzivirire zvirwere kana vadaidzwa nana mukoti kana vanoshanda mubazi rezvehutano pavanenge vechihamba mundau dzakasiyana siyana beyifundise vanhu ngezve zvitenda zvinonga zviriyo mazuva akona.

Kana vanhu vadeedzwa kumusangano wezve utano ngavaende voopurutana ngekuti mazuwa ano kunezvitenda zvakasiyanasiyana zvinokone kubhuyirwe vanhu kuti vodziirira sei zvitenda izvi vasatapurirana mundau dzavanogara.

Kana paita nhenda yamuka mazuva akona woo veutano vanoshandise njira dzakasiyana siyana kuti vantu vaziye ngezvechitenda chiriyo mazuva woo vanokone kutore mukana wepanenge peitwe zvemutambo votofundise vantu ngezvechitenda ichocho.

Vezve utano vanokone kutore mukana wezvemitambo vobva vaonawo nguwa yekutobaire vanhu kana kufundise vanhu ngezvechitenda chinenge cheinesa mundau umwomwo mazuwa awawo.

Vantu vazhinji vanokurudzirwa kushambe nyara .Kana muntu aenda kuchimbuzi opetuka unofana kushambe nyara ngemvura inorumba , izvii zvinoita kudzivirira zvitenda zvinotapurirwa mutsvina zvakadai ngemanyoka kana kuti korera .

Vezveutano vanohamba mundau dzakasiyana siyana vachikombedza kana kufundise vantu ngezvekuti chitenda chinenge chirimwo mazuwa acho chinoitwa sei kuti chisapararira kuvantu vakasiyana siyana.

Vanonyora pamadziro kana kunyora pamachira voise panoita kuti muntu weshe akone kuona veidzidzise vanhu nezveutenda hunenge wanetsa mazuva achona.

Vezve utano vanounganidza vantu vakawanda vechivaronzera kuti vanodzivirora sei zvitenda zvinokone kunge zvichiwanikwa mundau mwavo kazhinji kacho zvitenda zvinonyanyo kubate vantu vakawanda mundau ngezve manyoka.

Vezveutano vanohamba mundau dzakasiyana siyana veifundise vantu ngezveutano kuti nhenda dzakawanda dzisapararira dzinokonzere kuparara kweupenyu hwevantu.

Vantu mazuva ano voona ngezvenyaya dzeutano ngenjira dzakawanda. Vezveutano vanopa vantu hembe dzekudhloka kuite kuti vantu vaziye chitenda chiriyo. Vantu vakadhloka vanoerenga voerenga votoziya.

Nguwa dzakawanda kana kwaita denda mundau veutano vatombobuda kuenda mundau dzakadaro voenda kudetsera vantu ngekubaira naiti kana kupa vantu mitombo yekushandisa kuti vasaparadzire kana kubatwa chitenda.

Vanhu vanounganidzwa kunyanya vezveutano kuti varonzerwe maringe ngezvitenda zvakasiyansiyana zvinobata mizera yeshe yevanhu ,vanhu vakapurutana zvakanaka zvitenda zvizhinji zveshe zvinopera kana kudzakira.

Vanhu vanode kudzidziswa ngezvenyaya yekubereka nekurera vana zvakanaka kuito kuti zvitenda zvepabonde zvisapararira. Vanhu vanofanirwa kukurudzirwa kushandisa njira dzinodzivirirwa zvirwere pabonde.

Nyaya dzekurerwa kweana zvakanaka neutano hwamai nababa mubhatso, zviro zvinokosha maningi. Vantu vanofanirwa kenda koningirwa mwamuna nemukadzi kuti vaone kuti havasi kutapurirana ere zvitenda zvepabonde.

Vantukadzi mazuvaano vakudetserwa ngezvavanoshandisa kana voenda kunguva yavo zvasiyana nekudhaya pavaishandise machira vaikone kubamure ngubo dzavanopfeka dzemene kuti vashandise kana nguva yavo yaguma.

Zvino pano kuzvibhedhleya ana mai vakaenda kohloyiwa vanoningirwa muchibereko chavo kuti avana here gomarara repamusiwo wepachibereko veishandise zvimichini zviriyo mazuva ano muzvibhedhleya.

Vana mazuva ano kunyanya vana vechisikana vodetserwa nehurumende nemasangano akazviemerera kupuwa zvavanoshandisa kunyanya pavanoenda kunguwa dzawo.

Vana ndoremangwani renyika, kana vabarwa ana mai ndomushando wavo wokuita kuti vaone kuti mwana wabairwa ere majekiseni anodiwa. Vanofanirwa kupota vechienda navo kuchibhedhleya koningirwa nokurapwa.

Anamai vane bandiko rakawanda mazuwaano, ngekuti ndovakabate mizi. Kune nyaya yekubara nekurera kwevana zvakanaka, vavo vanofanirwa kuende koofundiswa zuva nezuva kuti vaziye kungwarire vana, nemphuri yavo.

Mushando wevanoshanda muzvibhedhleya kudetsera ana mai vanenge vasununguka kuvaronzera kuti vana vanongwarirwa sei nemitombo inofanirwe kupuwe vana veikura kuti vasabatwa ngezviteta zvakasiyana siyana.

Zvinopano apana muntu uchabrereka vana kana mwana waanoti inga tisikazi kugadzirira ariyo mapirizi anokone kudzivirire pamuiri kusvike vantu vakuti tode mwana voite pavanoda.

Kune vakaremara vanokone kutambe mitambo vakagara pamacheya anoite kuti vahambe, vanthuwo vanenge veitoonekwawo sevanthu munyika azvinei nekukuwara kwavakaita.

Vanoite zvemitambo, vanofanirwe kuramba veiende koone madhokodheya avo nguwa nenguwa, kuite kuti paine panenge pakakuwara munyama dzavo pakase kuonekwa, porapiwa, munhu opetukazve mumutambo ,oenderere mberi nemishando wake.

Kana muntu aite dambudziko munyama dzakwe kunyanya vanoite zvekurumba vanofanirwa kuramba veiende koona madhogodheya avo. Voningirwa kana uri murenje votokasire kutorapiva muntu unopetukahe mumutambo ngekukasira.

Zvimweni zvitenda azvingodi kopuwa mitombo kuzvibhedhlera kwega kwega unokona kutomuka mangwanani ega ega uchirumba uchijoger uchiita zvekuti muviri wako utakazeke zvinotodetsera maningi kuti chitenda chiri munyama mako chipere.

Vanoziya vanoti mvura mutombo mukuru, apana mutombo wounopuwa ukasazwi imwe mvura, ukanyaenda kuchechi kunozwi imwe mvura, vemitambo nevanorumba, mutombo mukuru kwevari imvura.

Vanoite zvemujaho nekutamba mitambo yakasiyana-siyana kune mitombo yavo yavakagadzirirwa inokaso kushanda yekuti muntu akanyambokuvara ari mumutambo unorapiwa opetuka nguva iyoyo-iyoyo.

Vanoita nezvemutambo vanewo murapirwe wavo kana vachinge vakuvara kana kuti pane mitombo nemabhandeji avanopuwa kuti vashandise vachiita zvemutambo izvi zvinoite kuti vasakuvara maningi .

Anoite zvemutambe kana kuite zvekurumba kune michini yavo yakagadzirirwe izvozvo kuti kana vakuvara vanoende koningirwa vasanyamboti vakuvara vaende koona kuti miri yavo ichakagwinya ere.

Iriyo michini inoshandiswa mazuvano, vanhu vanezvirwe zvakadai ngeche bhipii, kana ngeshuga, vanokurudzirwa kuti varape kana kuti vatenge michina yakadaro varambe vechizviningira zuva ngezuva vechiona paine utenda hwavo.

Kune michini midoodori yekuti muntu unokona kutenga wotoshandisa pamuzi pako uchiningira zvitenda zvakadayi ngezveshuga mungazi nechitenda chekurumba kwengazi munyama yako unoramba weitoona zuwa ngezuwa kuti zvakakwira ere kana zvakadzaka.

Unokona kuona chitenda chako wakagara kumuzi pafoni pako wotobhuya nadhokodheya wako kuti nyamashi BP yakakwira kana kuti shuga yakakwira wotodetserwa apapo.

Kune mitombo imweni yetinofunga kuti nguva imweni ishango kubeni mitombo unotorape mikhihlane inonetsa mazuva ano, yakadai ngebhiipii neshuga, iriyo mitombo yechiantu inokwatura zveshe.

Ngatitswanye-tswanye mashakani akona, kana kumatora akadaro totomatsenga-tsenga. Kana iri imweni mimbiti inode kuti titore nzinde, ngatitore nzinde totsa tobwabwatisa toshandisa mitombo yekudhaya inoshanda.

Takatokura teishandisa mutombo yekudhaya taimwa mashakani adziiswa pamweni taizwi isai mumunzinde yembuti mubota torla takakura takagwinya ngendaa yemumbuti yairla kudhaya yekudhaya

Mitombo yedu yekudhaya yataishandisa kudhaya yekudhaya irichiriyo ngatirambe teishandisa ngekuti inoshanda tiite kuti tisabatwa ngezvitenda zvakasiyana siyana zvinenge zvangouya mazuva.

Ndaipoitwa kurya mitombo yechivantu kwainoshata singaiti ubeni kuvavavko ndokutorapa kwacho imweni ukaita zvekutamba yanyaiswa mumvura aungaimwi.

Tisamborekere kuishandisa mitombo yekudhaya ngekuti kwaane mitombo yechimazuva ano yakagadzirwa ngevayungu ngatirambe teishandisa mitombo yedu yekudhaya ngokuti inoita kuti tisabatwa ngezvirwere zvinongouya uya mundau mwedu.

Ameni mashakani emimbiti yatinogara mayo mumamizi kana aoma anoshandiswa kurya kurape zvitenda zvakasiyana-siyana. Amweni anokone kutoryiwa ari mambishi kudzivirire zvitenda zvinokone kuti bata.

Miriwo yatinorima mumagadheni itori mitombo inokona kudetsera upenyu hwenyu hwatinenge tairwisana nezvitenda .Ngatiirye ngekuti inokona kuti tisabatwa ngezvitenda nyore nyore .

Mitombo wegavakava zvinopano woonekwa uri muzvigaba wakagadzirwa zvakanaka zvinoita kuti munhu weShe akone kuushandisa nyangwe vasinyambori negavakava vakuriona ngekuti rotengeswawo muzvitoro. Roonekawo muzvibhedhlera.

Zvanaka mazuwo ano mitombo yataimboshandisa ari mashakani kana kuti nzinde dzogadzirwa inga mitombo yechimanje-manje zvoiswawo mumagaba nezvipimo yanazvo mitombo yedu yekudhaya yauya ngeimweni njira.

Vamweni votoitora mitombo yekudhaya, votoisima mumamizi kuito kuti isatsakatika mitombo yekudhaya. Tikaramba teindoenda koitorera mushango inogume pakupera. Imweni inotsva ngemoto yotoparara, atichazoioni.

Imweni mitombo inoryiwa mashakani akadaro. Imweni vanotore mashakani voende kobwabwadisa vantu votomwa kana kufukira. Imweni mitombo vantu vanotore mapande ayo kwaku machwanya chwanya oite uswa-uswa ozoshandiswa panobikwe bota kana kuisa mutii.

Gava kava mazuwa ano mutombo wakurumbira kurapa zvitenda zvakasiyana siyana zvitenda zvakdai ngezveganda zvitenda zvakadai ngezvemazino nezvitenda zvinokone kunge zveishaishe munhu mukati mwenyama dzake zvinokone kupedzwa ngegava kava.

Mitombo yekudhaya inokosha mundau mwedu ngatiirime kana mumagadheni mwedu kana pachivanze chedu kuito kuti patinonga toida tisahamba kumwakwasha teitsvake mitombo.

Mitombo yekudhaya, zvinopano voigadzira kuti iiswewe muzvigaba, yovharwe zvakanaka yopimwa ngezvipimo zvayo, yotonyorwawo ngemadhokodheya kana waenda kuchibhedhleya koorapiwa.

Zvinopano panenyanzvi dzionawo ngezvemitombo yechiantu kuti yanase kutsetsenurwa ere kuite ngatei mitombo yechiyungu yotoiswawo mumagaba yozotwngeswa irimwo mumagaba iine zvipimo.

Mashakani awo mutombo wekudhaya anokone kushanda zvemene zvekutoti muntu haubatwi ngechimweni chitenda kana ukaramba weirye mashakani emugwavha neamweni mashakani embiti yekudhaya.

Mitombo imweni yechinyakare zvino pano yogadzirwawo zvakanaka kuite ingatei itori mitombo yechiyungu. Yokwanisa kushandisirwe mumvura kana kushandisirwe zvipimo teimwa kana kuti teidzora.

Zvanaka maningi mazuwaano mitombo yataishandisa kudhaya teite kuu kumwa mashakani kana mapande acho mazuwaano yanasirwawo kuita ngatei ngeye chiyungu yotengeswawo iri muchibhohleya.

Mitombo yechiantu inokone kutorwe mapande acho emimbiti kana mashakani kwakuaomesa aomeswa otoshandiswa vamweni vanototengesa votoita mare kubudikidza ngekutengesa mitombo yechivantu.

Mitombo yakudhaya ichiri kushandiswa nanyamashi ngekuti inoponesa. Ngatishandise sekubhuirwa kwtinenge taitwa nevanoziya kuti inoshanda zvakadini. Tisanyanye kutora yakawanda ngekuti inokona kuti shaishazve utano hwedu.

Musambo zvirekera ngekuti vantu vanoti kwai vamandau varoyi ngekuti vanoshandise mutombo yekudhaya. Mitombo yekudhaya inodetsera muntu veshe ngekuti inoite kuti taishandisa tisabatwa ngezvirwere zvinongouya uya mundau mwedu.

Ngatirambe teishandisa mitombo yemadzibaba edu intaka yedu, tikakorere kuishandisa inokanganikwa ngatitoitora tinase kuisima kana mumagadheni kana pabanze pemuzi yedu ndokuti tirambe tinayo mitombo iyi.

Patai kura, taiti munhu unoite zvemutombo yechivanhu muroyi, takazoona paapaya kuti vantuvo vanodetsera maningi mumalaini ngekuti vanoponese vanhu vakawanda vanenge vaine mukhuhlani yakasiyana siyana

Mitombo yechivantu yakanakire muntu weshee ngekuti inokone kuite kuti ntenda dzisabate miri wemuntu ngekukasira, munthu otopona nguwa yakareba.

Ngatirambe teishandise mitombo yakabvire kudhaya iriyo yechivanhu chedu. Mitombo inoshanda kuuraya kana kupedza zviyayiyo zvakasiyana siyana zvakadai ngegotsorwa zvakadai ngemisoro nemindani.

Mitombo yedu yekudaya, tisayirasha. Ngatiyingwarire toramba tichiyishandisa zuwa ngezuwa. Yakatiponesa kubva kudaya. Anababa edu, vakararama nguwa yakareba ngendaya yemitombo yechinyakare.

Zvizhinji zvaiitwa ngevasharuka vedu zvekushandise mitombo yechinyakare, mashakani, nzinde kana mapande embiti yatinogara nayo mumakanyi,, zvinodetsera maningi ngekuti hazvina mare yakawanda maningi unoshandiswapo.

Mitombo yekudhaya ichaonekwa. Zvino pano yatoti wandei ngekuti vazhinji votoitora voiise mumamwizi mwavo. Vamweni vanonga veitoirima mumangadheni, yati chakata.

Ngatite zvaiita ana baba edu nana mai edu. Tisarasha ntaka yedu ngekuti tikakorera kuzviita ichatsakatika mitombo yawaishandisa kudhaya vanouya hawazoiziyi.

Ngatirambe tichingoita zvaitwe kudhaya zvekushandise makomboti etinogara nawo mumakanyi medu zveibvira ngatitoitora mbiti iyoo teibva nayo mushango toisima mumamizi kuitira kuti tizokasira kuiona kana taite hurwere.

Mitombo yedu yekudhaya kudhaya yaionekwe mushango. Vantu varwara vaipinde mushango votsvake mitombo. Zvino pano vantu vakutosima mitombo yachona pambatso pavo kuite kuti vazokono kuiona nyore nyore kana voida.

Ngatirambe teishandise mitombo yaishandiswa kudhaya ngevasharukwa edu. Mitombo iyi inoshanda maningi aisamboiningirire pashi ngekuti vekudhaya vakararama nguwa yakakura ngekuti avasaibatwa ngezvitenda zvaingouya mundau ngendaa yemitombo yavaishandisa iyoyo.

Apana murambire wa ayi zoita ngekuti baba zuva nge zuva vaimwe guchu kubva ku mitombo yavai tora mashakani ayo nzinde dzayo ne mbiti yaka siyana siyana voise mu chitumbu chavaimwa zuva nge zuva voti vana vangu uyai mumwe apana wairamba.

Tisaremba kushandisa mitombo yatakabvira kudyaya teishandisa ngekuti tinotoziya kshanda kwayo kuti inoshanda maningi kunyanya kudzivirira zvitenda zvakadai nezvana furu nanagomarara nezvimweni zvakadaro.

Iriyo mitombo yechivantu inoshanda. Vantu ngatirambe teiishandise ngekuti yakabvire kudhaya yeindokomba kuti inokone kurapa zvitenda zvakasiyana siyana. Zvingava zvitenda zvemungazi kana zvitenda zvemaronda ,inorapa.

Mitombo yemushango ichiri kushanda usambogega kuirya kana kuishandisa ngekuti yakararamisa madzibaba edu kubva kudhaya nekudhaya ngatirambe techiimwa ari mashakani ngatitore totsenga zvinodetsera.

Michero yakasiyana-siyana kana neonyeni yemene, ukaishandisa sekubhuirwa kwaunonge vaitwa ngevantu vanoziye mitombo yechivantu inokone kutoite mushonga unodetsera maningi.

Ngatirambe teyi tedzera zvataka siirwa ndiana baba edu kubva kudhaya na kudhaya idhaka ye musiranwa mitombo yekudhaya ngati rambe techi shandisa nekuti ino detsera maningi.

Ngatishandise mitombo yatagara teishandisa kubva kudhaya nakudhaya mitombo inoshanda kunyanya gava kava rinoshanda zvakawanda pavanhu nembuka dzatinogara kumamizi medu yakadai nehuku.

Zvimweni zvakaite kunge zvimaruwa, zvimweni zvakaite kunge tsangu dzei, asi zvirozvo zvinorapa, ndiyo mitombo yaishandiswa kudhaya ngevasharukwa vedu vantu veitopona. Kana zvitenda azvisaivabata-bata ngekuti vanenge veirye mitombo yavo yekudhaya.

Mimbiti yemushango inodaka inodetsera maningi. Vantu gatirambe techiirya kana tadhibana nayo, ngatiishandise ngekuti inodziirire zvirwere zvakawanda munyama mwedu.